yevu viwo wo yi ɖe egbeme, be wo yi ɖe elãwo kpɔ ƒe, yevowo nanyi le eʋu me, ye atsīglinyi ɔme eve le afima, ɖeka le ŋukume, ɖeka le o ƒe megbe, yo le.

Ame vovovowoe le exɔ ɖeka me, ye wo aɖaŋu ɖom ne wo nɔ nɔewo, nyɔnu ɖeka le woƒe ŋkume, le nun ƒom na wo. Wo katã wonye ame dzee, ye wo aɖaŋu ɖom ne wo nɔ nɔewo.

Exɔ, eme lolo. Zikpi vovovowo le xɔme. Eɖewo le yibɔɔ eɖewo le ʋii. Eye ekplɔ̃ ele zikpiawo me domedome. Eŋu vovovowoe le kplɔ̃dzi.